Ope na iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango ya pumbwa uuyelele tawu ziilile koolamva, ya pumbwa okukala wo wuli mehala li ikalekelwa lyi li kokule nombepo yopondje.

Mombuga namo omuna omiti, ihe ihadhi vulu okukoka dhininge ominene dho ihadhi kala nomafo ethimbo alihe , ihe ngele wuli mombuga ohadhi vulu oku kukwathela dhikupe omuzile.

Omunafalama ngoka ha munu niikwamboga okwa pumbwa ehala enene, oshoka iikwamboga ngaashi oomboga oya pumbwa ehala enene oshoka ohayi koko nomafo omanene. Omunafalama ngele tashi ya pethimbo lyo ku teya, oha kala a uvite uunambano oshoka iikunomwa yimwe mbika, ngele a yi nayo komatala ihayi kala po. Ohayi landwa po meendelelo.

Aanafaalama oya pumbwa okukala haya landa ominino, oshoka ohadhi kwathele ngele tashiya pethimbo lyokutekela iimeno yawo . Ohadhi tekele ehala olindji ngele dhatulwa pehala lyiimeno.

Ngele tashi ya pondjuhwa yOshiwambo ya telekeka nawa, omuntu kehe a ya kegumbo lyo pashiwambo a ka talela po aapambele ya ye nenge aantu mboka ka yeshi aapambele ya ye, oha dhipagelwa ondjuhwa.

Omuntu opo wutameke ofaalama yokumuna oohi owuna okukala wa enda osikola yontumba. Oshoka oohi kadhishi oompu okumunwa nadho, odhapumbwa oku kala hadhitaliwa ngele odhina omikithi. Tadhi talwa kuuvu awuhe. Nomeya ogena oku kala haga talwa kutya omongwa gwawo oguthike peni.

Monale aantu yotango mboka ye yi le moshilongo shetu okwali ye hole okuthaneka. Ngele ye ya pehala lyontumba, ohaya thigi ya thaneka po aantu nomathano giinamwenyo. Ya ulikile mboka taye keya konima yawo kutya pehala mpono opwa li pena aantu.

Aantu oya ndulukako woo uushina wo ku komba momapya, moohofa nosho woo komalukalwa gaantu ngele pena omwiidhi odhindji, omwiidhi ndhoka omikukutu, uushina mbuka oga wu dhi kombo pi eta wu dhi tula molupe moks tayi vulu oku yi landithapo kaanafaalama mboka yena oongombe.

Aanambelewa mboka haa kaleke po elandulathano haya keelela aantu ya tete po omiiti, haya keelele aantu mboka taya mbugaleke oshilongo. Oha kunkilile ko aantu mboka haya tete omiiti ya ninge iipundi niitafula kutya ngele ta tete po omiiti na kale a kuna yimwe ishewe.

Opena omatopelo ogendji nkene omunafalama ta munune oongombe. Ope na oongombe dhimwe tadhi muniwa nadho oshoka odhina ohadhi vala nawa dho ohadhi vala uuntana uuwanawa.

Opuna iimeno yimwe inaayi pumbwa oonte dhetango ya pumbwa owala uuyelele opo yi kale ya koka ngele ya dhengwa koonte dhetango omafo gayo ohaga kukuta.

Aantu mboka ya tseyika haye shi enditha nawa moofalama ohaya yile mo nawa yakwawo, ngele tashi ya pokumuna oondjuhwa. Oshoka ngele to munu oondjuhwa dhi li pamwe noohi, ino pumbwa we wu kale ho landele oohi iikulya. Oshoka oto vulu okutula oshikuku shoondjuhwa kombanda yuuthima, opo dhi kale ta dhi pe oohi iikulya.

Ominino ohadhi kwathele aanafalama pomikalo odhindji oshoka omunafalama ngele iimeno yakoko iha vulu okuyi tsakanitha teyi tekele noka yemele, Ihe ominino ohadhi vulu oku tekela iikunomwa ya ye ayihe pethimbo limwe efupi.

Aantu yamwe ohaya munu oohi pooha dhomagumbo mpoka haya zi, opo kaaya kale taya ende oondjila oonde yaka sile oohi oshimpwiyu.

Moshilongo omuna omahala ga yoolokathana. Omuna omahala hoka kuna oondundu. oondundu dha ningwapo momamanya, omamanya ngoka ga londathana. Komahala ngano ngele aatalelipo tayeya moshilongo oyehole okuyako etaya londo koondundu ndhoka.

Aanafalama mboka haya takele iimeno noopayi nominino osheya ningila oshipu opo iimeno kehe yi kale ya tekelwa mule wethimbo efupi, oshoka ominino ohadhi endelele ngele ta shiya po ku tekela.

Aantu mboka haya munu noondjuhwa, kashishi lela iilonga oyindji kuyo oshoka oondjuhwa ohadhi kala dhatulilwa mo iikulya nomeya. Omunafaalama oheya ta tala ngele odha mana mo iikulya nomeya opo a gwedhe mo iikwawo.

Opuna omaludhi ogendji goohi. Opuna oohi dhimwe dhomalwaala ogendji ihaadhi liwa oshoka odhina uuzigo. Oohi dholudhi ndoka odhoku kalekwa owala momagumbo.

Ehala lyokulala omuntu kehe okwapumbwa akale eli kaleka lyayela, oshoka mehala mono omuntu omo holala ngele topenduka owapumbwa oku kala howapaleke ombete yoye nondunda ayihe.

Oohi ohadhi vulu ku koka eta dhi ningi oonene, nongele omunafaalama ta landitha oohi oonene oha mono iimaliwa oyindji shi vulithe ta landitha oohi inadhi koka , oyendji yomanaafalama oye hole okulanditha oohi dhoka dha koka.

Aanafalama mboka haya munu noohi ohashi kala oshiwanawa oshoka oohi ohadhi koko tadhi endelele dho inadhi pumbwa iikukya oyindji.

Opena aantu yamwe hayazi pomahala geli popepi noondundu, ngele etango lya toko omutenya gwa ziko oyehole oku ka enda popepi noondundu yo taya talaatala shoka taya mono.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ya hala omayi, opu na oondjuhwa ndhoka hadhi wendwa hadhi tulwa omuti, opo dhi kale hadhi gandja omayi kehe esiku. Kehe esiku oondjuhwa ndhika ohadhi gandja omayi komunafaalama. Omunafaalama ngele a landitha oha mono oshimaliwa kehe esiku.

Iimeno oyili pomaludhi gayooloka nomukalo ngono hayi mene ogwayooloka. Opuna iimeno mbyono hayi adhika mombuga. Omafo giimeno yomombuga itaga faathanithwa nomafo giimeno mbyoka hayi mene mpoka hapu lokwa komvula.

Aantu mboka haya munu noondjuhwa oya pumbwa ehala enene. Ehala lyi na sha omutala pombanda li gamene oondjuhwa kuutalala no komutenya. Mehala na mu kale muna oolamba niikulya nomeya go ku nwa.

Aanafalama oyena omikalo odhindji dhokutekela iimeno, ohaya kutha ominino e taye dhi tula popepi niimeno. Dhoka tadhi kala tadhi zi omeya ga ukilila kiimeno.

Omunafalama ngoka ha munu oohi oha hogolola kutya ota ka ninga omuthima gwe popepi negumbo lye nenge ote li ningi momadhiya ngoka omanene.

Ominino ohadh dhana onkandangala ngele tashi ya pokutekela iimeno, oshoka ohadhi tekele iimeno petjimbo limwe. Ohadhi tekele iimeno oyindji, hadhi kutha omunafalama iilonga yimwe komapepe.

Omunafaalama ohakala ene oshimpwiyu esiku kehe opo a kale apa oohi okulya. Ohedhi pe shagwana oshoka nadho odhapumbwa okulya e tadhi kuta.

Omuntu ino pumbwa ondombe onene opo wu kale wa kokeke oohi, opu na uundombe uushona nawo tawu vulu okukokitha oohi ,sha simana omeya niikulya mbyoka to vulu okukala to tulilemo oohi dhoye.

Mombuga namo omwafalwa omalukalwa gaantu moka omuntu tovulu wu lalemo ngele owatokelwa ketango. Omahala ngano owuna oku futilamo opo wuvule oku yamo meni.

Eshito lOmuwa ngele to li tala okuzilila pombanda otali kala tali ku tilitha noonkondo, nkene omavi geli po gafa ga thaanekwa. Oto shi mono owala ngele to talele medhagadhaga nenge modhila.

Aantu mboka haya munu iikombo, oongombe noonzi ohaya galikana omvula yiloke opo ya kale ya pewa olweetho kaaya lande iikulya.

Opena omahala omawanawa. Omahala ga tungwa geli pombanda. Hoka omuntu to vulu okuya ko ngele owa hala ompito yeimweneneno.

Opena aanafaalama mboka haya kunu uundombo. Uundombo ohawu landwa ngele omunafaalama akokeke uundombo we etewu fala komahala go malandithilo oshoka aantu oyehole okukya uundombo.

Aanafaalama ngele ya mono omwiidhi gomepya gwa kokelela, ohaya kutha omambakumbaku opo ga kwathele okuteta po omwiidhi ngoka. Ohashi ningwa methimbo efupi sho ohashi ningwa meendelelo.

Moshiwambo otu na omboloto yopamuthigululwakalo ndjoka hayi ningwa niilya yomahangu tayi kangwa nenge tayi tulwa momafagalala omboloto ndjika ohayi ithanwa oshikwila.

Opu na aanafalama mboka haya meneke omatama niikwawo ya gwedhwapo, ethimbo lyokuteya omatama nge lya thiki ohaye ga kuthamo etaga yogwa ga vule okutulwa pomahala gomalandithilo.

Aantu mboka ita ya vulu oku landa ominino dhomeya, oha ya kutha ominino ndhoka dha ningwa moonayilona ,e ta ye dhi tsu oombululu opo dhi tekele iimeno.

Oondjuhwa odhi na omalwaala ga yooloka. Okumuna noondjuhwa oko kumwe kokumuna iinamwenyo mbyoka iipu okumuniwa nayo oshoka owa pumbwa owala okuyipa iikulya nomeya ngele ethimbo lyomvula lya thikana oto vulu okukala ino yi pa iikulya e tadhi ikongele iikulya yawo momwiidhi.

Aanafalama oyena omahala omanene goku munina oohi. Omahala ngono mwatopolwa uundombe watopolwa kumwe noshipa nenge nonete, omahala ngano ohaga kala geli pamwe opo kashipe omunafalama uudhigu ngele ta tonatele omahala ge goohi.

Omahala goohi oga pumbwa oku kala ga tonatelwa nawa, opo ne ano aanafaalama oha ya vulu oku tulsko uushipa kombanda yo mu thima gwe, ngoka ha munine oohi.

Otuna omaludhi ogendji goongombe. Opena oongombe dhimwe dhono hadhi muniwa nadho opo ku kale dha gandja omahini kaanafalama. Oongombe dhino ohadhi gandja omahini ogendji oshoka nkene dhi li po ohadhi pewa iikulya opo dhi kale tadhi gandja omahini.

Evi olina omalwaala ogendji shiikolelela kutya otali adhika peni . Opuna evi eluudhe, evi ndjoka hali kala lina uuhoho . Iimeno oyindji oyihole okumena pevi eluudhe.

Oohi dhimwe ngele dhavala omayi gadho , ohadhi ga ponapo etaga kala geli mokana , tayi gagamene opo kaaga likepo koohi oonkwawo . Ngele ethimbo lyokutendula lyathiki ohadhi ga kuthamo nenge omunafaalama gumwe ohega kuthamo mokana koohi.

Ngele tashi ya pokupulula nomambakumbaku ohashi kala oshinima oshiwanawa. Oshoka ihashi kutha ethimbo ele ihe ohashi kutha ethimbo eshona. Sho ohashi mana okupulula muule wominute omishona.

Sho aantu ya ndulukapo omashina hoku teta oomwiidhi ,okukuna nokulonga aantu oya dhilaadhilapo nawa oshoka aanafaalama okwali taamono iihuna ngele tashita poku teta omwiidhi gukale omufupi.

Iinamwenyo ngaashi oonduli, oondjamba, odhi hole okulya omafo gomiti. Iinamwenyo mbika oya shitwa yina ominkati noothingo oonde, opo yi adhe kombanda yomiti opo yi vule oku lya omafo.

Aantu mboka taye shi enditha nawa moofaalama dhawo, ohaya pewa iilonga kepangelo nenge komahangano gontumba opo yakale haya gandja omatama koositola oonene dhomoshilongo.

Ngele omvula oya loko nawa, omiti adhihe oha dhi kala dha ziza, dhu uvite ombili nuunambano oshoka, moku koka kwadho ota ku ziilile komvula. Omiti ndhoka dhili momakuti, pomahala pena omamanya, nadho oha dhi koko nawa.

Oshili paushitwe ngele etango lya ningine uuyuni auhe oha wu kala wa luudha, uuyuni wuna omilema. Kakele pomahala mpoka ha pa zi aantu pena omiilo, ta dhi ziilile komalusheno nenge koolamba dhi li popepi.

Kiilongo yimwe aantu ohaa kala yena omaudhano geli pokati kiinamwenyo, moka haa kutha oondjamba niinamwenyo yimwe etayeyi tula mehala lyiikalekelwa taakala taa tala nkene tayi dhana tayi li yo otayi nu.

Aantu oya ndulukapo oohawuto ndhoka omuntu tovulu oku katalelapo nadho ehala lyontumba wa londamo wu wete kehe shoka . oohauto ndhino ohadhi longithwa unene kaatalelipo.

Omunafaalama ngoka a tseyika nawa poku kuna omiti ohaya ithanwa opo ya ka kale ya kuna omiti pomahala mpoka kaapuna omiti, ya keelele embugaleko lyoshilongo.

Ope na omashina ga longwa po haga kwathele omunafalama opo a longe ohaga longo ehala enene muule wethimbo efupi. Shoka hashi nyanyudha omunafalama unene ngele ta dhiladhila onakuyiwa ndjoka ya za, sho ka kwali kuna omashina goludhi ndu.

Iimeno yimwe iha yi vulu oku kokela pehala kaa pu na omatala ga ningwa po, opo yi keelelwe koonte dhetango odhindji. Aanafaalama oye shi iimeno mbyoka ha yi menekwa meni lyootenda naambyoka iha yi menekwa meni lyootenda.

Opena iimeno yimwe hayi menekwa mehala li ikalekelwa mono hayi pelwa mo iikulya nombepo nuuyelele mboka ihaawu zi ketango, uuyelele hawu zi koolamba.

Aatalelipo ngele taye ya moshilongo ohaya futu omasiku ngoka taya kala mo. Yo ngele yayi komahala ngoka kuna oondundu kakuna oondunda dhoku lala ohaya yi nootenda dhawo opo yavule okulala.

Ethimbo lyongaashingeyi olya nika uupyu ino kala megumbo osikola ya fudha nenge wu li mefudho kiilonga inda ano komahala hoka kuna omithima dhokwiiyogela aantu.

Momahala moka muna oohi . Ohamu kala mwa tulwa ombepo mbyoka tayi pombelewa mo opo mukale muna ombepo yoohi yoku fudha nawa.

Opuna omiti dhimwe dhihole okumena mombuga. Omiti ndhoka kadhi na omafo gafa gomiti ndhoka hadhi mene pomahala mpoka hapu lokwa. Mombuga ihamu lokwa omeya ogendji onkene omiti ndhoka dhili mo odhina omidhi omile opo dhi vule okwaadha omeya kohi yevi.

Iimeno oyili pamaludhi gayooloka, opuna iimeno mbyoka kaayihole oonte dhetango odhindji, onkene omunafaalama ohedhi tula moonete nenge a tule ko kombanda omathagalala, opo a kale a ninga oonte dhetango ooshona.

Otu na omaludhi goondhila dha yooloka opu na oondhila dhimwe iha dhi tuka dhimwe oha dhi tuka. Oondjuhwa nadho oludhi luudhila. Uudhila wumwe oha wu li onyama.

Oondjuhwa kadhi na uudhigu ngele todhi munu oshoka oho tulamo owala iikulya to dhi pelemo omeya nota dhi kala mehala moka dhuuvite ombili.

Ikaleka kokule no ma kuyunguto go muuyuni. Owa hala ehala lyoye lyi li kokule nomahala gomanwino, oositola niipangelo? Oto vulu okukala wa ya kehala ndoka lya tungilwa kombanda yomeya. Hoka omuntu ho kala ko wu uvite uunambano, wu uvite ombepo ombwaanawa.

Aanafaalama oyena okushendja omeya kehe komwedhi, ngele taya kuthamk omeya ngoka ya tulemo omeya gamwe ngoka ga yela oohi ohayedhi kuthamo e tayedhi tula moshiyaha oshinene.

Oondjamba kiilongo yilwe ohadhi kala dhili pomahala gamwe naantu, moka aantu haya kala taye dhi tala omayinyengo gadho nuudhano wadho shoka dhihole.

Momahala mu muna omamanya ano nditye momahala ngaashi moombuga ohamu vulu mu adhike omiti. Omiti dhoka odha shitwa dhi na omidhi omile opo dhi kale tadhi vulu okukutha omeya kohi yevi.

Ngele opwa piti oomwedhi odhindji mombuga inaamu mona nande eta limwe lyomeya iimeno oyindji ohayi si , oshoka kapuna oshimeno hashi vulu okukoka kaashina omeya. Omeya ogo omwenyo kiimeno. Komahala huno ohaku kala kuna omutenya ogundji uunene.

Aanafalama ohaya kunu iimeno muunayilona uushona oshoka ngele oye hi kunu mevi, otayi lika mo kiimbambala yomevi. Ohaye yi meneke manga ye yi tula muunayilona nde ngele tayi ende tayi koko taye yi kunu momavi nawa.

Ngele tashiya pokutekela iimeno, omunafaalama oha kongo ominino, opo a tekele iimeno ethimbo efupi. Opo wo kaashi mu pule iilonga, okutekela iimeno kooshimwe nooshimwe.

Omeya gomomuthima goohi oga pumbwa oku kala haga lundulwa kehe omwedhi mutulwe omeya gamwe omape. Omunafalama oha vulu oku tekamo omeya agehe geli momuthima eta kwata oohi tedhi tula miiyaha .

Aantu mboka haya munu noondjuhwa, oye na okukala ya sila oondjuhwa oshimpwiyu ,opo kaadhilikepo komayoka nokiinamwenyo mbyoka yi hole okulya oondjuhwa.

Momagumbo gomithigululwakalo aantu ihaya dhike no makuma nenge niipeleki, ohaya longitha iiti mbyoka hayi tetwa komiti yu ukilila nawa etayi longithwa okudhika omagumbo

Aanafaalama ihaa munu owala oohi noondjuhwa, ohaa munu wo noombaka. Oombaka odho dhimwe noondjuhwa, oshoka owala oombaka dhi hole omeya. Ngele omunafaalama ta munu oombaka, ohedhi ningile po okandombe kadho komeya.

Aantu mboka haya munu noondjuhwa, ohashi kala oshiwanawa omvula ngele yaloko oshoka oondjuhwa ohaye dhi egulula mo miikuku opo dhika lye omafo, dho dhiki ikongele iikulya pondje.

Otuna iiyenditho ya yooloka, opena iiyenditho yomomeya niiyenditho yomombanda nosho tuu iiyenditho yokopate. Ngele tashi ya kiiyenditho yomomeya oya longwa momukalo ngoka kutya itayi ningine momeya.

Opu na ehala hali ithanwa Okashana hoka ku na iinamwenyo ya yooloka ku na oongolo, oompundja, uumenye niinamweyo yomaludhi ga yooloka. Iinamwenyo mbika oyi namo ehala lyawo moka hayi kanwa omeya.

Momahala mono muna omakuti aantu oya ningi mo omahala gokulala , yaningi mo omahala moka hamu vulu okuza aantu. Omahala ngono oga tungikika gatungwa geli momukweyo nawa.

Omahala geli momakuti, giikalekelwa ge li kokule naantu, omwa pumvwa kukala muna omutala gwo ku keelela aantu mboka ta ya ka talelapobehala ndjoka omutenya. Napa kale pena iipundi opo aantu ya vulu oku kuutumba. Omahala ga tya ngino oha tungwa geli pokati komiti ndhoka omile.

Aanafaalama oya pumbwa oku kala ha ya teya iiyimati yawo, ta ye yi yogo, eta ye yi tula momapakete, nenge momambamba go ku landithila opo ya vule oku kala ye yi fala komahala gomangeshelefelo.

Opu na oondhila ndhoka hadhi kala kooha dhefuta. Oondhila ndhoka ohadhi li oohi nuupuka mboka hawu vulu oku adhika kooha dhomeya.

Ngele tashiya komunafaalama ngoka hamunu oohi oku na okukonga omukalo ngoka tape nago oohi okulya. Yamwe oha yu umbile mo momeya dho oohi tadhi kutha momeya tadhi li yamwe ohaya tula mo iikulya noonete, opo oohi dhilye nawa natango.

Omiti odhina iilongitho oyindji. Ngele tashiya pomuthigululwakalo go paShiwambo aantu ohaya tetepo omiti taye dhihongo nawa dhiningepo iigadhi moka haya vulu okukwatela iilya yawo.

Opu na iikunomwa yimwe ihayi kunwa shuukilila mevi yeyi kuna tango muufwagafwaga opo yi koke yo yi vule okutulwa nawa. Iikunomwa mbika ina yi pumbwa oonte dhetango odhindji omolwa ano omunafalama oha ningipo okatala.

Aanafalama ohaya munu iinamwenyo yayooloka. Iinamwenyo mbyoka haya munu ongaashi oongombe, oongombe ohadhi kala pehala lyiikelekelwa. Ohadhi tulwa melandulathano opo yedhi tule oongodhi momayulu dhoka hadhi yaminine.

Gamena iimeno yoye koonte dhetango odhindji, hoka wapumbwa okukala watula othayila kombanda yiimeno yoye wuyigamene koonte dhetango nokuupuka mboka hawuvulu okulya iimenyo ngaashi uudhila.

Miilongo omuna omahala gayooloka opuna omahala ngoka gena oombogo, oondundu ano dhina oombogo meni naatalelipo okuza kiilongo yayooloka ohaye ya nee opo yatalele po omahala ngaka e taya futu iimaliwa.

Kehe omunafalama oku na omukalo ngoka ha longitha opo a tekele iimeno ye. Ope na aanafalama mboka ya hupa emukanka dhoka dha ninga ondjila dhadho. Ohaa tula mo omeya opo evi ndjoka lili komutunda likale la tuta.

Omunafaalama ngele ta meneke iimeno okuna okufula omukanka moka ta tula omunino opo omunino gutekele omeya guukulila piimeno. Shika ohashi kutha po uudhigu wumwe niilonga ohayi ningwa iipu.

Komunafaalamanoha shi kala etumba enene ngele ta mono mo oludhi lwoohi lwapumba kaanafaalama ooyakwawo. Kuye ota shi ulike kutya ofaalama ye ota yi sheenditha nawa.

Owu hole pehala pu na omiti, pehala pu na omwiidhi gwa ziza nawa, pehala pu na uungala uuwanawa wu na olwaala oluwanawa? Aatalelipo ngele ta ye ya oye hole okukala pehala pwa mwena , pehala pu na uushitwe.

Momuthigululwakalo gwAawambo omu na oshinima hashi ithanwa olufuko, hoka aakadhona mboka ya koka haayi yaka fukalekwe , oha shi ningwa nee kaantu taya yi niikulya yopamuthigululwakalo opo yaka ninge omasiku taya li manga ya yegelela aayalekwa yawo.

Ngele to ningi okandombe koye kokumunina oohi owa pumbwa wu kaninge po pomuthika gopombanda opo omeya ngele totula mo omeya wa hala okumuna oohi omeya itaga pwine mo. Okapumbwa okukala keli pehala lyiikalekelwa pehala lya andjuka.

Kuna iimeno yoye pehala mpoka pwa andjuka ,pehala lina eethaila pombanda tali keelele iimeno komutenya gwa pitilila, ehala moka to vulu okuya to ende pokati kiimeno yoye notovulu okuyi sila oshipwiyu.

Iimeno yimwe ohayi mene mehala ndyoka tayi pelwamo iikulya. Mehala hali ithanwa eLabaratory moka hayi pelwamo uuyelele mboka wagwanena opo yikoke nawa.

Ehala ewanawa hoka ngoye nomuholike goye tamu vulu okuya mu ka kale tamu tala nawa. Opuna ehala lokutala ewanawa oshoka uupundi owu li popepi nehala lyomeya, hoka to vulu okukutumba e ta mu tala nkene Omuwa a shiti.

O.ahala go malandithilo, haga landitha iikulya tayi tokola elaka, ga yela ga kombekeka, muna omasipili ngoka ga kankekwa ke Kuma, niipundi ya opala tayi nana omulandi. Inda nena wu kalande pehala mpoka pwa yela, puna uundjolowele ta wu monikila.

Opena omiti dhimwe hadhi adhika pomiti omikwawo, ihe dho omile. Omiti ndhoka omile, oho vulu oka kala ito vulu okulonda ko, oshoka ekota olyina omuthenu.

Aanafaalama ohaya munu wo oonzi ndhoka haya fala pehala mpoka pu na omwiidhi omuwanawa nokuliwa kudho. Ohaye dhi fala po manga ye dhi keelela taye dhi tonatele nokudhi gamena kaafuthi nokiinamwenyo iikwawo mbyoka hayi li onyama.

Oondjuhwa ohadhi munimwa omalalakano ga yooloka. Opuna aanafaalama haya munu oondjuhwa y hala dha vala omayi yoya landithe omayi, opuna aanafalama yamwe mboka haya munu oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi sigo taga tendula yoya vule oku landitha uuyuhwena.

Ngele ethimbo lyokuteya iilya lya thiki, aantu oha ya teyele mombaali, miiyaha nomoontungwa opo ya vule okufala kehala hoka hayi ka dhengelwa yi ka kuthwe kiilya iikwawo kuushina.

Aatalelipo oye hole okutalela po oshilongo shetu, oshoka oshina uunshitwe uuwanawa wo tawu nyanyudha. Ohaye ya okutalela po omahala ngoka gena oondundu, opo ya ka mone shoka hashi zi moondundu.

Ngele tashi ya pethimbo lyokuopaleka, omunafaalama ina pumbwa we okukala e na oshimpwiyu kutya ota ka kwathelwa kulye, oshoka aantu oya longa ko uushina mboka hawu kombo nokutula omwiidhi melandulathano. Omwiidhi ohagu kala gwa gongelwa nawa molupe oluwaanawa.

Oteknolohi oya kuthako omukundu gumwe komapepe getu. Onkee ano inatu pumbwa oku kala hatu ka tala oonani opo tuye tu pulule omapya getu, ihe opwa ndulukwa omambakumbaku ngoka ha ga pulula ehala enene moowili oonshona.

Komunafaalama oshili omukalo oku shonopeka iilonga yaye mofaalama yaye, ngele talanda ominino dhoka ta tula momikweyo moka akuna iimeno , tegu ningi okambululu okashona opo omeya ngele tageya momunino otaga tekele oshimeno kehe.

Eembuga odhili pomaludhi gayooloka. Opena eembuga dhoka hadhi lokwa dhina omiti dha ziza nawa, dhina omiti ominene, omiti dhoka hadhi mene iitayi ya tapakana.

Iilonga yanafaalama oya ningwa iipu oshoka okwa ndulukwa uushina wopashinanena wo kuteta omwiidhi meendelelo. Monale aanafalama oyali haya kutha omakatana nenge taya kutha omatemo opo yalongemo omwiidhi mofaalama, ihe mongashingeyi aantu ohaya longitha okashina hoka ha keendelele.

Iimeno haayihe ya pumbwa oonte dhetango. Opuna yimwe ya pumbwa oonte dhetango odhindji nayimwe ngele oya kala tayipi komutenya ohayi si po. Onkene ano aanafaalama oya mono ekandulepo lyomukundu ngoka.

Owa hala oku penduka to tala uunshitwe womuwa? Inda ano pehala ndjoka lili kokule naantu, ehala li ikalekelwa li li mombuga, mpoka to vulu okupenduka, to tala etango ta li piti.

Shetu ningile oshipu! Omuntu ino pumbwa we oku kala we wuna etemo opo wu vule okulonga wu vule oku kuna, ihe aantu oya nduluka po uushina, uushina mboka ho tula mo owala omahooli eto longo nako, ha ka kwata ethimbo ele opo omahooli ga pwe mo ko oha ka longo ehala enene.

Omunafalama ngele a hala okwiikutha uudhigu wokutekela kehe oshimeno nokantungwa oha ka landa ominino opo a tule kohe poshimeno omunino ye a kale owala ha patulula kokapomba nomeya ota gayi ga lamba omunino taga tekele kehe oshimeno.

Omambakumbaku ohaga pulula ehala enene shivulithe iipululo yopamuthigululwakalo mbyoka ya kala hayi longithwa nale. Onkene ano ethimbo lyongashingeyi aantu ohaya pululitha omambakumbaku.

Aantu momikunda ohaya tekula oohi momadhiya, moka hadhi pelwa mo iikulya opo dhi koke noku indjipala. Ngele odha koko aantu ohaya landitha nenge ya mone oshiyelelwa shaanegumbo.

Ehala li li mombuga lina ehala lyokuyoga muna uupundi nomutala omuwanawa. Hoka to vulu ngoye nomuholike goye tamu vulu okuya mukiitalaleke ne mukiiyuvithe nawa.

Aanafaalama ya yooloka ohaya kunu iikunomwa yawo sigo tayi tula ko, ngele ya tula ko ohaye yi tula mooshako eta keyi landitha po pomahala ga yooloka. Ohaya tula nee mooshako dhi ikalekelwa.

Ngele tashiya komunafalama oha kala ena uunogo wa gwana ku kehe oshimeno nenge oshinamwenyo ta munu nasho. Onkene ano opuna iimeno yimwe kayi hole omutenya. Opena iimeno yimwe yi hole oku kala tayi ningwa nawa esiku nesiku opo yi koke nawa.

Opu na omahala gamwe omawanawa kutalelwa ngele wu li mombanda, ndi tye nande wu li mondhila nenge medhagadhaga. Omahala omawanawa, uunshitwe waKalunga uuwanawa nokutaliwa.

Aanafalama ohaya kokeke iimeno muufagalala mboka opo iimeno yi koke nawa kaa yilikemo komazinyo go mevi. Ngele uumeno wa kokele muu fagalala moka opo nee haye wu tsike mevi lyo lyene.

Aanafalama ohaya kongo omikalo dhayooloka dhokumuna oohi. Ohaya vulu okuteta iiti, taya tula ko oothayila, taya tula mo omeya. Ehala ndono ohaye li longitha nee, opo ya munine mo oohi dhawo.

Oohi odhili omaludhi, opuna oohi dhimwe ihaadhi liwa oshoka odhina uuzigo. Opuna dhimwe hadhi liwa. Oohi ndhono ihaadhi liwa aanafaalama oha yedhi munine owala oku talwa.

Ngele tashi ya pethimbo lyokuteya iilya momapya, aantu ohaya kala taye yi dhenge po e taye yi yele po. Aantu ohaya yele noontungwa, oshoka odho hadhi ningitha iilonga iipu.

Aantu oyendji oye hole okuninga iikwiila ,iikwiila ohayi ningwa muusila mboka waza miilya.

Mesiku lyohole aakadhona oye hole okupewa oongala kaaholike yawo. Oongala dhina omaludhi ga yooloka, tadhi nika nawa dho oongala dho paunshitwe.

Kombanda yevi oku na omahala ga yooloka. Opu na omahala ngoka ku na evi lya topolwa kumwe komeya. Omuwa sho a shiti okwa li shiti owala omeya, opo ihe a ka shita evi.

Ngele tashi ya komunafalama oku shi kusha okwa pumbwa okukala ha munu nashike, shoka tashi mu etitha a mone mo iimaliwa oyindji. Aanafalama ohaya munu owala noongombe dhoku ninga omahini dhoka dhili molupe oluluudhe nolutokele.

Ngele tashi ya komunafaalama oha kala u uvite etumba ngele oondjuhwa dhe tadhi yanga nawa dha nyanyukwa. Ohedhi kutha mo miikuku ongula onene, opo dhi vule dhi ka konge iikulya yadho pondje.

Oohi dhomaludhi omatiligane nomambulawu ihadhi muniwa nadho opo ngeno dhi landithwe po dhokulya. Ohadhi muniwa unene opo ngele omuntu a hala oku kala e na okahi ke keli mekende mondunda yoku kuutumba nenge mehala lye lyokulala, oko taka landa.

Aanafalama ohaya vulu okumuna noongombe dhomaludhi ga yooloka. Opu na oongombe ndhoka hadhi muniwa nadho molwashoka hadhi gandja omahi. opu na oongombe ndhoka hadhi muniwa nadho oshoka ohadhi kala dha gandja uungombwena uushona uuwanawa wu na omalwaala taga nana aalandi.

Opena omahala hoka kuna omutenya noshaningi oshidhigu opo oshimeno shimeneko, kehala kuna omamanya, nonando oshimeno sha hala okumena ko kashina kutya omidhi dhasho otadhi piti ngiini opo dhiye kohi yevi.

Aanafaalama yamwe ohaya munu oondjuhwa ndhoka haye dhi tula pehala pena iilya. Iilya iikulya yoondjuhwa nomeya gokunwa. Oondjuhwa ndhono ohadhi munwa nee sigo tadhi koko opo dhi vule okulandithwa po.

Iimeno ohayi tekelwa momikalo dha yooloka. Opuna mpoka pwa tulwa oopipe pooha nadho tadhi tuwa oombululu ndhoka tadhi tekele shuu kilila pekota lyo shimeno sho shene.

Momahala muna oondundu ohamu oku adhiwa onkambe. Onkambe odhili momuludhi lumwe noondongi. Aantu oye hole okulonda oonkambe ngele taya ningi omathigathano nenge taya londo ya hala okukuthwa pehala limwe taa falwa kehala ekwawo.

Opena iiteyomwa mbyoka hayi ithanwa kutya oma green paper melaka lyoshindowishi mbyoka aantu hateya ngele ga koko etaye ga tula momahala goku landitha ohayi yogwa tango opo yika landithwe po.

Eshito olya shita iimeno ya yooloka. Opuna iimeno yimwe yina omafo niimeno yimwe kayina omafo ohayi koko owala yili mombuga yo lyina omakegwa.

Aanafaalama yongashingeyi oya eta po omukalo omupe opo ya ninge haya pulula nomambakumbaku. Ihaya pululawe noondoongi ngaashi sha li monale. Paife ehumokomeho olye tu thika.

Omunafalama ohatungu omithima dhoku munina oohi, tedhi tungile pehala liikalekelwa ta tulako uunete kombanda, opo akale agamena oohi dhaye kiinamwenyo mbyoka hayili oohi.

Ngoye nomuholike goye amuhe ngele omuhole iinima yeshito, ohamu vulu okuya pehala ndoka li li pooha lomeya. Pena uumilunga, pehala pwa mwena nawa.

Komunafaalama ohashi kala enyanyu enene ngele uundombe we womeya tawuya okutalelwapo kaatalelipo. Moka tankunkilile aantu nkene oohi hadhi vulu okumunwa.

Ngele tashiya okutalela po omahala ngoka geli moondundu omuntu owa pumbwa okuya ko wiilongekidha wuna iikulya ya gawana wuna omeya ga gwana oshoka kakuna omeya omawanwa okunuwa komahala ngoka gatya ngaaka.

Moshilongo shetu omu na oshimeno shimwe shi na oomvula odhindji, sha kala mo manga aantu twa li inaatu valwa. Oshimeno shino ohashi a dhika mombuga. Oshimeno shino oshi na omidhi omile dhoku nana omeya. Edhina lyasho olyo owelwitchia mirabilis.

Aanafalama mboka haya munu iinamwenyo ngaashi oongombe, oondoongi, iikombo noonzi ohaya kala ya ningila iinamwenyo mbyoka etala, opo kaayi pye komutenya taye yi tulile mo iikulya nomeya.

Oshili oshiwanawa ngele to ka talela po omahala ngoka ge na oondundu opo wu ka kale to londo koondundu ngoye to tala wo oondundu dhili popepi nomamahala ga dhiingoloka oondundu ndhoka wuga wetele pombanda.

Aantu mboka haya munu oohi, oha ye dhi munine omatompelo gayooloka. Opena oohi dhimwe ihaadhi liwa, ihe omunafaalama ohe dhi munu, opo dhinane aanatalelipo sho ta ye ya yedhi tale nkene dhili tadhi tedhima tadhi vulu okumonikila nokohi yomeya.

Ngele omunafalama opo adhika ayogomo momuthima gwe moka hamunine oohi oha tulamo omeya gamwe omape, omeya ga yela noohi sho dhili kohi yomeya owudhi wete.

Ope na aanafalama yamwe ohaya munu niikombo, oonzi noongombe. Ohaya kala ye na ehala enene nawa, mehala moka namu kale mu na omwiidhi gwa ziza nawa opo iimuna tayi li nawa, namu kale wo mu na omeya gokunwa.

Aanafalama ohaya teya iikunomwa yawo, moka taye yi landithapo ,taya kalya nenge yape aaniilonga yawo yafale komagumbo. Oonyanga nadho odhili dhimwe dhomiiteyomwa mbyoka.

Ehumokomeho sho lya yi komeho, mombuga na mo omwa ningwa oongulu dhokulala moka aatalelipo taya vulu okuya ya talele po nongele ya tokelwa ketango mombuga ohaya vulu okulala moongulu ndhoka dhe ya longekidhilwa.

Koongombe, iikombo niinamwenyo ayihe mbyoka hayi vulu okulya omwiidhi, ngele omvula ya loko ohayi kala yi uvite uunambano netumba, oshoka paife itayi liwe omwiidhi omukukutu ihe otayi ka lya omwiidhi omutalala, gwa lokwa gu na omeya ga gwana.

Opu na omahala ga yoloka, opu na omahala ngoka ito adhako nande oshinamwenyo nenge omuntu oshoka ohaku kala kuna omutenya ogundji ko okuna omamanya.

Iimeno oyindji oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu mokukoka kwawo omanga yili pethimbo ishona. Ohayi kokekelwa momahala golabolatory moka hayi pelwa mo uushosho, omeya nuuyelele.

Komunafaalama ohashi kala oshipu ngele iimeno ye teyi tekele nominino. Ndhoka atula momukweyo etedhi ningi uumbululu opo omeya ngele taga zi momunino oguukilila pe kota lyoshimeno.

Aanafaalama ohaya vulu okumuna oondjuhwa ndhoka ha ya kokeke sigo tadhi vala. Ngele dha vala uuyuhwena, ohaya kuthako uuyuhwena kooyina omanga uushona opo ye wu sile oshimpwiyu nawa.

Ngele tashi ya komunafaalama ngoka ha munu noondjuhwa, okwa pumbwa ehala enene, ehala lya andjuka, opo oondjuhwa dhi kale tadhi vala nawa, dhu uvite ombepo. Okwa pumbwa oku kala ta tulile mo oondjuhwa omeya, iikulya, opo dhi wape oku kala tadhi vala nawa.

Opuna omahala gamwe geli pokati komiti , hoka haku kunguluka omeya taga yi momilonga . Omilonga odha pita mokati komiti, mokati koondundu, hoka haga kunguluka kombanda yomamanya eta ga tondokele pevi.

Owahala okuya kefudho nenge okuki iyuvitha nawa kehala ndyoka lyatungwa lili pombanda kaalili pevi? Ehala ndika olyatungwa pomudhingoloko puna oondundu, ndhoka dhaningwa po kombepo omavi gakungululilwa pamwe, etaga ningi po oondundu dhomavi.

Owahala okukutha omuholike goye wufale pehala mpoka puuwanawa nenge wahala okufalapo aakwanegumbo yoye , hogolola ano ehala ndoka lina uuyelele wagwana ngele uusiku weya.

Omunafaalama ngele ateya iikunomwa ye ngaashi omatama oheyi tula kondjundo , hoka teyi tala kutya oyina uunene nuushona wuthike peni opo avule atuleko ondando yoopala.

Aanafaalama yamwe oye na oofalama oonene moka haya meneke iimeno yomaludhi ga yooloka, oha ya tula mo ominino ndhoka dhi li kehe momukweyo gu na iimeno opo dhi tekele iimeno me ukililo.

Omahala okogeli omawanawa. Omahala gaziza nawa puna nehala lyokuyoga ngele owu uuvite uupyu. Kehala hoka okuna uupundi wuli pooha nehala lyokuyoga.

Oondjuhwa odhili pamaludhi ga yooloka. Opena oondjuhwa oontokele noontiligane. Ano nee ngele to munu nee oondjuhwa kehe ondjuhwa nayi kale hayi vulu okulya sha gwana. Oondjuhwa oonkiintu noondumentu nadhi kala dhili pehala limwe.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaya tulamo uuhigona owundji ya ningila kutya haawuhe tawu ka koka opu na wumwe tawu ka sa onkene ano ngele ndhoka tadhi koko ohadhi silwa oshimpwiyu.

Ngele owuli mombanda wuli mondhila nenge medhagadhaga e to tala pekende wa tala pevi owu wete owala omahala omashona, wu wete iinima ayihe yili pevi iishona nayi, yimwe ito yi mono nuupu, ihe ngele opena oondundu oto vulu okukala wu dhi wete.

Mombuga, omuna oondundu dha ningwapo kiinima ya yooloka. Opuna dhimwe dha ningwapo komavi, dhimwe omamanya ga tulwa kumwe etaga ningipo oondundu.

Ngele to munu oohi owu na okukala wu na ethimbo ndyoka hodhi pe okulya. Ethimbo ndyoka ihali shendje, opo dhi igilile owu na okukala hodhi pe pethimbo limwe. Mesiku owa pumbwa okukala ho dhi pe lwaali, opo dhi koke nawa dho dhi adhe oshiviha shokulandithwa.

Iimeno ohayi kokekwa momikalo dhayooloka. Opuna iimeno mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango, iimeno mbyoka oya pumbwa okumenekwa mehala lyiikalekelwa ehala li na iilongitho ayihe.

Ngele omunafalama ta mono aatalelipo ye ya oku mu pula omapulo nenge ye ya okukonga uuyelele kombinga yofalama yoohi, ohe ya taambulako nenyanyu, te ya ulikile wo nkene oohi hadhi kokekwa.

Omahala giikalekelwa , komahala hoko aantu haavulu okuya ngele yahala okuuvapo ombepo, yeli kokule naantu oyendji. Okuna omiti , pehala puna uushitwe wuli popepi nangoye .

Komunafalama oshi li oshinakugwanithwa shokutekela iimeno onkene ano, opo i ikuthe omukundu gumwe oha tula mo owala ominino e ta tsu ombululu popepi naampoka a ku na oshimeno nomeya ohaga itekele owala kugogene gu ukilila poshimeno.

Ngele tashiya pomahala ngoka pena omamanya nomiiti, omamanya ganingapo oondundu nomiiti dhoku gandja omuzile kiinamwenyo mbyoka hayi zi popepi nombiga dhoka dhaningwapo koondundu dhina omamanya.

Ngele aanafaalama taya kwata oohi, ohaya kuthamo omeya agehe opo oohi dhikale dhili kohi yomuthima ngoka yahupa, yo taya tumumo uunona opo wukwathele okukwata mo oohi ndhoka.

Opena oondhila dha yoolooka, opena oondhila dhimwe hadhi mono kokule na ohadhili oonyama. oondhila ndhono oha dhi ithanwa ha kutiwa Oontsa, oondhila ndhono ihadhi dhipaga oha dhili owala oonyama ndhoka dha dhipagwa kiinamwenyo iikwawo.

Oshili oshinakugwanitha shomuvali opo akale alonga nokugamena uunona waye omanga uushona. Osho wo oshili nookondjuhwa, koondhila nokiinamwenyo ayihe. Ngele yavala uunona ohayikala ye wu tula popepi nayo opo yavule okuugamena.

Kiilongo yimwe okuna omahala goku talelapo iinamwenyo hoka hakuyi uunene aatiligane yaka tale nkene iinamwenyo hayi kala yili nikwawo. Iinamwenyo ngaashi oondjamba nayilwe ya gwedhwapo.

Iimeno oyili omaludhi gayooloka shiikolelela pehala mpoka hayi adhikaopena iimeno yomombuga mbyoka ihayi kala yina omafo ihe omafo gawo ogalongwa momukalo kutya, molwaashoka mombuga ihamu lokwa uunene inayi pumbwa omafo oshoka omafo ohaga kuthamo omeya miimeno.

Komahala ho kuna oondundu ohaku adhika iinamwenyo ya nika oshiponga. Oho vulu oku adhako omayoka, oondje dhina uuzigo tawu vulu oku ku dhipaga ngele odhe kuli.

Ope na iimeno yimwe hayi mene mombuga ya simana. Mbyoka hayi eta iimaliwa moshilongo okuziilila kaatalelipo mboka ha yeya moshilongo shetu opo yeye ya tale iimeno mbyoka.

Komunafaalama ngele tashiya pethimbo lyoku tekela iimeno, oha kongo kehe omukalo tagu vulu okumupa ethimbo lya gwana ihaagu mu pula oonkondo odhindji opo a tekele . Onkene ano ohaya landa oopaiyipi/ominino oonene taye dhi tula po pepi niimeno yawo opo owala ngele ya patulula kopomba go omeya otaga yi kiimeno.

Ngele tashiya komunafaalama ngoka ha munu oondjuhwa okwa pumbwa okukala a kwashilipaleka kutya oondjuhwa odhina iikulya ya gwana, odhina omeya ga gwana go omeya ngoka taga nuwa koondjuhwa nga kale ga yela.

Iikunomwa oyindji oyi na omafo omapuupuka onkene ano ina yi pumbwa uuyelele tawu zi ketango ndele owa pumbwa uuyelele tawu zi koolamba. Aanafalama shino ina shiya keelela okumeneka iimemo yafa mpo.

Ngele tashiya pethimbo lyoku tekela . Omunafaalama oha ningi omikanka dhili momukunkulo gwiimeno. Opo ngele tekele iimeno omeya ohaga yi guukilila momukanka moka etaga tutike ehala alihe.

Aatalelipo ngele tayeya moshilongo oye hole okuka talelapo ehala hali ithanwa Etosha hoka kuna iinamwenyo ya yooloka. Kehala hoka okwa nika oshiponga. Onkee ano oya pumbwa okufalwa noku hingwa kwaamboka haya longele mEtosha.

Ngele ethimbo lyokulanditha oohi lya thiki, ohashi kala etumba nenyanyu momutima gwomunafaalama oshoka oku wete nkene oohi dhe tadhi ka landwa po, e ta kala e na iimaliwa oyindji.

Onga wuli omunafalama inopumbwa okukala tolongo nuudhigu okutekele iimeno yoye oho tulamo owala oopaipi totsu oombululu popepi niimeno mpoka pena iimeno omeya notaga yi guukilila poshimeno nokutekela oshimeno shoka.

Ngele tashiya komunafaalama okuna okukala ha konaakona oohi dhe, tedhi konaakona ngele pamwe odhina nande uupuka dhina omukithi gwontumba opo akale akwashilipaleka kutya sho tamunu oohi otedhi munu dhili muundjolowele.

Omiti dhimwe ihadhi monika pomahala kehe, ohadhi monika owala pomahala ngoka ge li mombuga. Mombuga moka ihaamu lokwa, mu na omamanya, nomiti ndhoka odhi na omidhi omile.

Iimeno ohayi kokekwa momahala ga yooloka. Opu na iimeno mbyoka hayi tulwa moolabolatoli, moka hayi kala tayi talwa omayinyengo gayo komakwawo.

Osha ninga oshipu sho aantu ya nduluka po omashina goku teta omwiidhi . Komunafaalama osha ninga oshipu opo ya kale haya kutha mo omwiidhi momapya gawo meendelelo taya longitha omashina.

Aantu yamwe oha yamunine oohi momahala ga yooloka onkene ano opuna yamwe haya munine oohi yatula owala oothayila dhaningwa dhili momalupe lwiiyaha dhili moongulu mo haya tula omeya eta yagwedhamo oohi.

Opu na aantu yamwe momuthigululwakalo ya yambekwa ye shi okuhonga omatiti. Ngele taya hongo omatiti ohaye ga hongo ya nunina kutya, ngele omuntu te ya okutalela po megumbo lyopaShiwambo, omutalelipo iha pelwa iikulya miiyaha.

Komahala gamwe ngele okuna oondundu ihaku adhika unene omiti oshoka komahala ngoka ihaku lokwa unene. Omiti odhi hole pomahala mpoka hapu lokwa. Ihe opena omahala gamwe kuna oondundu ihe okuna natango omiti.

Moshilongo omuna omahala ga yooloka, omahala gena oondundu dha ningwa po mo mamanya. Hoka haku adhikwa iinamwenyo gaashi omayoka, oondjima, niinamwenyo mbyoka hayi vulu oku kala komahala ngaashi ngoka.

Owa hala okumona uunshitwe wakalunga nawa? Inda ano wu kewumonene pombanda, wu li mokadhagadhaga hoka ta keku enditha pomahala gayooloka. Ngoye owa tala pevi wa tala uunshitwe womuwa nkene ta wu weyima nawa.

Ongaashi shili omukalo ndjigilile omuntu ngele owasi ondjala ohoka kutha iikulya eto li, oohi nadho ngele odhasi ondjala ohadhi tegelele omumuni gwadho edhi etele iikulya. Ngele ethimbo lyokulya lyathiki ohadhi kala dhahafa noonkondo oshoka odhina sha shokutula pela.

Iimeno oyapumbwa okukala tayi silwa oshimpwiyu komukuni gwayo. Opuna iimeno mbyoka yapumbwa okukala yakunwa mehala eshona ndoka lyili nando omolabalatoli, opo yikale tayi pewa oonte dhetango ooshona oshoka kayi hole oonte dhetango odhindji.

Eshito ekumithi shili noonkondo. Opena ehalo ndyoka lili mombuga pokati koondundu pwa pita omulonga. Omulonga ngoka guna omeya ihaga pwiine. Omushiti sho ashiti, okwa shita iinima yimwe omuntu ito vulu nokuyi popya oshoka, oyili pehala yi ikalekelwa.

Oshili oshinakugwanithwa, shomunafaalama opo akaleke oohi dhaye kokule niilikama. Onkene aantu ohaya tulako ooshipa, opo nande oondhila tandhiya tadhi tuka, itadhi kwatamo oohi muundombe.

Komunafala oshili iilongo iidhigu ngele ta kala ta tekele iimeno ayihe noka kende koku tekelitha iimeno onke ano oha tula ominino popepi niimeno opo ominino dhi tekele iimeno shuukilila.

Owa hala oku landa uumeno manga uushona oshoka ngele okameno okashona ake kukosho ombiliha shi vulithe ngele ka kokekwa komunafaalama ano inda nena wukahile mo nkene wuna oku kokeka okameno koye.

Oohi ohadhi munwa kaanafaalama moofaalama dha yooloka, hadhi munwa sigo tadhi koko, hadhi pewa iikulya opo dhi landithwe po. Ohadhi muninwa nee moondombe ndhoka dha tholomwa noondhopi dha ningila opo omeya kaa ga pwine mo.

Moshitunda Namibia omuna omahala ogendji omuna omahala ngoka ganingwapo komavi, omavi ngoka haga tulwa mumwe kombepo eetaga ningipo ondudu, aatalelipo ngele tayeya moshilongo shetu oye hole oku tala oondundu ndhoka dha ningwa po komavi.

Opena oohi dhimwe hadhi kokekelwa muu fagalalala. Unene oohi dhika odhi hadhi kala dhili muukende womomagumbo, moka hadhi kala tadhi pelwamo iikulya, ihadhi kala mo unene odhindji, dho kadhi shi dhoku landithwa.

Ngele tashi ya pokumuna noohi ndhoka ihadhi liwa oohi oonshunga ohashi kala etumaba enene oshoka odhina owala kutya ohadhi koko nde etadhi thiki pomundjundo gu thike peni etodhi landithapo kaantu mboka yehole momagumbo gawo muna uuhalasa nenge omakende gena oohi.

Omunafaalama ohi ilongo kutya oshimeno shontumba oshapumbwa okukala hashi tekelwa ngiini, onkee ano ohaya tula ominino dhomeya dhe enda pokati kiimeno opo shi ninge oshipu kuyo okutekela.

Omiti dhoka hadhi mene pomahala pena omamanya, ohadhi kala dhina omidhi omile, opo dhi kale dha kutha omeya kohi yemvi, oshoka ehala lyili pudho olyina omamanya moka muna omeya ga gwana opo yi koke.

Omunafalama okuna omikalo odhindji ngoka ha vulu okulongitha opo a kwatemo oohi dhe mondombe. Oha vulu okulongitha okanete, ha vulu okulongitha oondjolo oha vulu noku kuthamo omeya agehe opo a kwatemo oohi.

Aanafaalama ohaya munu oohi tadhi muninwa momahala ngoka ya tunga yoyene, opo omeya ga kale ge li mehala moka itaaga pwine po. Ohaya munine mo oohi taye dhi pe iikulya, taya tala omeya kutya oge na uupyu nuutalala wu thike peni mboka tawu vulu okukokeka oohi sigo opomuthika mpoka tadhi vulu okulandithwa po.

Ngele ta shi ya moshilongo shetu, omuna oohauto ndhoka dha longwa inaadhi siikila, dha longelwa aatalelipo mboka ye hole okutalelapo omahala ga yooloka moshilongo shetu. Omahala ngaashi moondundu, omahala giinamwenyo nomahala ogendji ga gwedhwa po.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omuna aantu oyendji mboka haya zala iikutu yawo yafumikwa nawa noshidhe. Ohaya ningi omalovu gomuthigululwakalo gwawo ngoka haya nu ngele taya dhana nenge oshituthi oshinene momuthigululwakalo gwawo.

Monale kakwali kuna nande ogumwe hahingi tayi mombuga ihe payife aantu naatalelipo sho haaya moshilongo oye hole oku kakala taatalelepo omahala ngoka gena oondundu.

Uutalala owazako, inda ano nena wu ki ikuthe uupyu pehala mpoka pena okandombe kokuyoga aantu. Pehala olyaandjuka nawa lyayela, pena nundunda nuutala ngele aantu yu uvite omutenya nuundjugo wuli popepi.

Opena omikalo odhindji dhoku tekela iimeno. Iimeno ohayi vulu oku tekelwa noominino ndhoka dha tsuwa oombululu eta dhikala tadhi tekele omeya taga zi pombanda guuka kiimeno. Opuna woo oku tekela nomayemele.

Owahala okuninga iimaliwa? Inda ano nena wukakuthe ombinga maanafalama mboka haya munu oohi. Oohi ohadhi vulu okumunwa pomahala gayooloka. Opena aanafaalama mboka haya tula oonete momeya po opena mboka haya ningi omahala goohi momeya. Opena mboka haye kedhi fulila komutunda gomeya etaya tekeleko omeya.

Owahala okukutha omuholike goye wu mufale pehala mpoka ne yaali tamu lala Muna ompito yeni mehala pwamwena mwa manguluka? Mufala ano pehala ndoka lili popepi nomeya.

Omunafaalama oshili oshinakugwanithwa opo hakale hatula omongwa momeya. Omongwa oha gu vulu oku dhipagamo oombahiteli ndhoka dhili momeya opo oohi ndho dhili mo kaadhise.

Moshitunda Namibia omuna omahala ga yooloka moka hamu adhika iinamwenyo ya yooloka. Opena nee ehala moka hamu adhika muna iinamwenyo ngaashi oongolo, oompugulu noonkoshi moka hayi kala ye edhililwa opo yikale kokule naantu.

Aanafaalama yamwe oya kotoka. Inaya pumbwa we okulanda iikulya yoohi. Ohaya ningi oofaalama dhoohi noondjuhwa dhili pamwe.

Ngele tashi ya komunaafalama okuna okusila oohi dhe oshimpwiyu e dhi pe iikulya esiku kehe ,opo dhi wape okukoka dho dhi vule okulandithwa.

Monale aantu okwali haa teya noombele ihe uuyuni sho tawu humu komeho aantu oya ndulukapo eshina lyokuteya olwishi ngoka haga teya ehala enene go oha endelele.

Opena oondhila ndhoka dhi hole oku kala popepi nefuta. Ohadhi li oohi nuunamwenyo uushona womomeya. Oondhila ndhika ohadhi kala ko odhindji oshoka oko kuna iikulya mbyoka hadhi li.

Pomahala ogendji gokutalela po, mpoka aantu haya yi ya ka talele po iinamwenyo ohapu kala pu na omilandu ndhoka dha pumbwa okulandulwa komuntu kehe.

Opu na iinamwenyo yomomeya hayi ithanwa kutya oombwa dhomomeya. Iinamwenyo mbika ohayi adhika kehala lyi ikalekelwa hali ithanwa kutya oCape Cross. Otoyi adha ko oyindji. Oko hayi kala tayi li oohi yi li pamwe naakwanezimo lyawo.

Kiinamwenyo ngaashi oondjamba oshili omukalo ndjigilile oshoka odhihole okuza pehala mpoka Pena oondundu dha ningwapo momamanya ,kudho kashishi unene oshiponga oshoka odhina oshipa oshikukutu noonte dhetango ihadhi fike unene.

Komunafalama oshi li uudhigu wumwe wa kuthwa komapepe ge ngele ta tekele iimeno ye nomunino. Omunino ngono oha ningi po omikanka, e ta kunu iikunomwa ye kombanda yiimpungu mbyoka a ninga. Momukanka ta kala ha tula mo omeya shoka tashi kaleke evi li li piimeno lya tuta.

Aanafaalama ngele sheya pethimbo lyokuteya iikunomwa yawo, ohaya teya iikunomwa oyindji, opo yi ihupile po shokulanditha na yimwe yokulya.

Opuna ehala ha li ithanwa ombuga, hoka kuna omutenya nomamanya. Kombuga ihaku monika nande omiti, ihe oku na owala uumwiidhi uushuushuuka mboka ihaa wu koko oshoka ihaku lokwa.

Omunafaalama ngele tamunu oohi okuna uuthima owundji moka ha munine oohi nakehe okwekatula oshindhindhiliko onkee ano opo kaapuke kutya muno omuna oohi ndholudhi luni, oshoka oohi adhihe ihadhi muninwa owala mokathima kamwe.

Ehumokomeho lya thiki wo noputse onkene ano aantu inaya pumbwa okulonga nuudhigu , opwa ndulukwa omambakumbaku gokuteta omwiidhi , gokuninga omwiidhi gukale omufupi.

Methimbo lyonale omanga uutekinolohi inawu thika, aantu okwali haya tete oomwiidhi taya longitha omakatana, ihe methimbo lyo ngaashingeyi aantu oya nduluka po uushina mboka wuna omagulu, wo ohawu tete oomwiidhi nawa tawu endelele.

Iimeno oyili pomaludhi gayooloka, shiikololela kutya ohayi adhika pehala lyatya ngiini. Opena iimeno mbyoka yomombuga, inayi pumbwa oku kala yina omafo gafa giimeno mbyoka hayi adhika pomahala ngoka haku lukwa.

Oku kokeka omatama ohashi pula ethimbo noonkondo dho munafaalama. Oshoka omatama oge hole oku kala haga uthwa haga ukililithwa oshoka opo ga koke nawa.

Ehala lyokutelekela ohali kala lya yela nawa, lyoopalekwa muna iihulunde yatulwa nawa niiyaha, onkee ano itovulu okukala wuna ehala lyokutelekeka lyakaka oshoka otali eta omikithi megumbo.

Aanafalama oyena ethimbo lyoku kokeka oohi nethimbo lyoku kwata mo oohi ndhoka dha koka momeya. Moka ethimbo lyo ku kwatamo ngele lyeya ohali kala lyina uudhigu ,oshoka omuna oku kala muna omuntu momeya ngoka ta kwathele opo a kwate onete yi kokolole yo yi kuthemo oohi momeya.

Onga omunongononi honongonona omeya, owapumbwa okukala hotala kutya omeya ogena omoongwa guthike peni, omeya ngono omawanawa ngaa okunuwa, go omawanawa okuningithwa uukwanafaalama?

Iimeno oyili pomaludhi ga yoloka. Opuna iimeno mbyoka hayi menekwa moLabolatory moka hayi pelwamo uuhoho mboka ya pumbwa nonte dhetango dhi ikolela pamuthika gwayo.

Ehala lyokulala olyo ehala ndyoka omuntu wa pumbwa okukala hopaleke nawa. Mehala mwa pumbwa okukala mwa andjuka nawa wa tula ko onete ngele owuli pehala li li popepi nomeya wu ikaleke kokule noomwe.

Iimeno otuyina pomaludhi gayooloka opena iimeno mbyoka hayi mene mombuga naambyoka hayi mene pomahala mpoka hapa lokwa yihole omeya. Mbono hayi mene mombuga oyina omidhi omile opo yinane omeya okuza koshi yevi.

Ngele tashi ya puushitwe ohashi kala oshinyanyudhi wuna egumbo lyoye lya dhingolokwa komiti. Omiti ndhoka ohadhi kupe ombepo ya yela nawa. Omahala ogi ikalekelwa geli kokule naantu wa kotha wuuvite ombili oshoka kapena omakulukuto ga sha.

Aantu mboka kayena iikwatelwa yoku munina oohi ya gwana ohaya longithq owala kehe shoka yena oshoka kashishi oshidhigu opo we ete po okandombe koku munina oohi owa pumbwa owala omafaganyana ,oonailona dhoka hadhi gamene opo omeya kaa ga pwine mo mokamuthima.

Omagumbo gopamuthugululwakalo omagumbo omawanawa gatungikika. Oondunda dhakumbwa noomwiidhi nomooha dhatungwa nomiti, uuti mboka uushona watetwa etawutungitha oondunda wuukililithwa nawa.

Ngele omunafaalama tamono aataleli po oheya lombwele ashihe shoka ye na okuuva. Oheya ulikile wo iikulya mbyoka hape oohi opo dhikale tadhi li dho dhikoke.

Omunafaalama owa pumbwa okutala kutya omeya goye omena omongwa gu thike peni . Omongwa omwaanawa oku muna nawo oohi. Onke ano ngele tashiya pethimbo ndyoka wahala okukuthamo oohi dhoye momeya wu ke dhi landithepo, ohokala ano wuna aantu mboka taya vulu oku kukwathela opo ye ku kwathele yakuthemo omeya mondombe moka ya fale mondombe yalwe , ngoye wu ka adhe oohi dhili kohi yondombe opo wu kedhi kwatemo nuupu.

Opena aanafalama mboka ye hole omumuna oondjuhwa oondumentu, oshoka oye na eitalo kutya oondjuhwa oondumentu odho dhimwe dho moondjuhwa hadhi kokelele opo dhi yadhe ondjundo yokulandithwa.

Omuntu oho vulu okumuna nondjuhwa , oombaka, nodhila kehe dhoka hadhi vulu oku muniwa nadho dhili mehala limwe, oshoka ohadhili iikulya yimwe shoye oku dhitulilamo iikulya momeya mehala lyawo.

Opena omaludhi goohi opena oohi dhimwe ngele dhili kohi yomeya itodhimono opena oohi dhimwe dhina omalwala gayela nawa kutya oyili koshi yomeya owuhiwete. Ohashi kala oshinakugwanitha agamena oohi dhika kiilikama.

Moshilongo shetu omuna omahala ga yooloka, omuna ehala ndyoka hali ithanwa ombuga. Mombuga ihamu mene iimeno yi koke yi ninge iile. Ihaku lokwa unene, okuna omutenya.

Omunafalama oha tokola oku tekele iimeno yaye, pomukalo ngoka ye ehole, onkee yamwe yomaanafalama ohaya tulapo ominino dha landula omikweyo dhiimeno ngashi yedhi kuna, dhoka tadhi tekele iimeno oku zilila komeya tagazi mombanda nokomunino ngoka gwa tsuwa oombululu.

Omunafaalama oha vulu okulombwela noku hila mo aapopepi naye nkene oohi hadhi kwatwa nankene aantu haya vulu okumuna oohi, kombinga yiikulya yoohi nankene dha pumbwa omeya kaage na omongwa.

Komunafalama oshili ompumbwe onene, opo akale agongela iikunomwa ye niiteyomwa ye mo mapakete opo a fale komahala goku landithila. Oha tula nee mo mapakete sha ikolelela kuunene nokuushona woshilikolomwa she.

Mombuga yiinamwenyo, ohamu adhika iinamwenyo yo maludhi ga yooloka. Opuna iinamwenyo mbyoka hayi li omafo naambyoka hayi li onyama. Iinamwenyo ngaashi oonduli oya shitwa yina oothingo oonde, oshoka oha yili owala omafo gomiti.

Ngele omunafaalama a pititha po esiku limwe inaapa oohi okulya nenge inaa tala omeya kutya ogeli pondondo yini? Omeya ohaga vulu okukala ga talala unene sho oohi kadhi hole momeya mwa talala onkene ano ohadhi si.

Ninga omunafaalama ngoka ha munu oondjuhwa oshoka oondjuhwa oompu oku muwa. Ohadhi ku pe oshimaliwa oshindji ngele to landitha. Owa hala oku muna oondjuhwa nenge owa hala oku muna omayi goondjuhwa oshoka opena aantu aanafaalama yamwe mboka haa munu oondjuhwa ihe ohaya landitha omayi ga dho.

Ngele tashiya koondhila dhoombaka ndhoka hadhi kala momeya dhishi okuyoga, ngele dhavala uumbakona wadho ohadhi wuvalale kevi etadhi wu fala momeya opo wuka yoge.

Onga omunafalama iimeno oyo yafa uunona woye, owuna okwisila oshipwiyu nukeka, opo yiyadhe ethimbo lyokutulako yo oyi kwiminine iiyimati mbyoka tovulu okulya nokulanditha.

Iilonga yomunafaala oya ningwa iipu oshoka ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo. Onkene ano itashiya pulawe oonkondo opo ya longithe iipululo yopamuthigululwakalo mbyoka kwali hayi pula oonkondo.

Aatalelipo ngele ta ye ya moshilongo shetu, oye hole pomahala mpoka pe na oondundu nenge pe na omamanya mpoka haa vulu wo oku londa, opo ya ye pombanda yondundu mpoka. Komahala ne ngano ku na oondundu iha ku lokwa, nenge ndi tye oha ku lokwa owala omeya omashona.

Opena omamanya gamwe omanene nomuntu ngele oweli mono oho kala wa limbililwa kutya emanya ndino olya gwa megulu nenge olye yapo ngiini mpaka oshoka emanya enene unene.

Ngele tashiya pomahala goku talelapo opena omahala gamwe omawanawa nonando owe kelitalelapo itolidhimbwa owahala owala oku galuka oshoka pehala opwa yela nawa edhingoloko lyawo ewanawa nokutala.

Aanafaalama ohaya munu iinima ya yooloka. Opu na mboka haya munu iikulya yoohi, ano iikulya ohayi kala ya tulwa momeya, opo yi kale tayi vulu okukoka nawa yo tayi ka kuthwa mo ngele ethimbo lya adha.

Aanafalama ohaya vulu okumona iimaliwa oyindji ngele taya munu niinamwenyo oyindji. Iinamwenyo oya pumbwa okukala hayi silwa oshimpwiyu, opo yi koke yi adhe ondjundo noshiviha shokulanditha.

Omunafalama oha kokeke ohi okuza pethimbo ndyoka kwali onshona sigo tayi ningi onene yagwana okulandithwapo. Oha landitha oohi dhina omundjundo gwa yooloka opo oondando dhikale dha yooloka ye amonemo oshindji.

Ngele ethimbo lyokupa oohi iikulya lathiki, omunafaalama ohakala eyuvite etumba oshoka oohi ohadhiya tadhimuhambelele dhahala okulya. ohedhipe momikalo dhayooloka, ohavulu okudhuumbila momeya, ohavulu okudhipa kashona na nakashona.

Opuna omahala gamwe ga longwa nawa ga longwa geli kombanda yomeya . Hoka omuntu to vulu oku ya ko wuli pehala lyoye ongoye awike . Puna ombili to vulu oku kala to kwata oohi dhoye momeya geli popepi nangoye.

Mombuga. Mombuga ihamu mene omiti omile. Ohamu mene owala uumeno uushuushuka. Omwiidhi gwomombuga ihagu lokwa, gu kale andola gwa ziza. Oku na omutenya ogundji.

Opu na omahala gamwe omawanawa nokutalelwa po oshoka omahala ngele uusiku weya oge na oolamba ha dhi vulu okutema nawa. To mono shoka she ku dhingoloka.

Aanafalama oya pumbwa okukala haya ende mokati komapya gawo ngele yakunu iikunomwa yawo, oshoka opuna aantu yamwe aafuthi haya vulu okukayaka po iilongomwa yayakwawo.

Ngele omunafalaama a kunu iikunomwa ye oha tegelele yi tule ko, ngele ya tula ko e ta kutha ko iiyimati. Iikunomwa ye ngaashi omapungu ohayi kukuta komutenya e tayi ningi po iikulya yoongombe.

Omahala ga yooloka, pe na oondundu dha ningwa po kiinima ya yooloka. Opu na oondundu dhimwe dha ningwa po komavi ga gongelwa kumwe nadhimwe dha ningwa po komamanya ngoka ga londathana.

Omiti ohadhi longithwa miinima yayooloka. Ohadhi longithwa okuninga iipundi, oosikopa ndhoka tadhi monika nawa. Momagumbo omuna omahala gokukuutumba mpoka hapu kuutumbwa ngele omuyenda eyapo, pena oolamba dhatema nawa nenge uusiku aantu otaya vulu okukala yakuutumba kaayena nando omalimbililo gasha.

Iikulya yoondjuhwa inayi pumba unene, oshoka ondjuhwa ohayi li kehe. Oto vulu okudhi telekela oshithima e to dhi pe otadhi li. To vulu oku dhi kuthila omatanga mepya e to dhi pe e tadhi li. Oondjuhwa ohadhi muninwa omatompelo ga yooloka. Opu na dhimwe hadhi muninwa okugandja omayi.

Omuwa okwa shita iinamwenyo oyindji. Opena iinamwenyo yimwe hayi li omafo giimeno. Niinamwenyo iikwawo ohayi.li onyama. Nayimwe ohayi li onyama nomafo.

Aanafalama ohaya munu oongombe, oongombedha yooloka. Opena oongombe dhoka hadhi muninwa okulandithwapo ngele dha koko, po opena dhoka hadhi muninwa omahini. Dhoka hadhi vulu okugandja omahini ogendji komunafalama, opo a landithe a monemo sha.

Oohi ngele odhili po tadhi silwa oshimpwiyu nawa ohadhi kala dhapaluka dhahafa nongele tweende popepi nehala lyadho ohadhi kala tadhi nuka dhi wete dhafa tadhi pewa iikulya.

Omahala gamwe oga shitwa ga shitikika. Pehala pena oondundu, po opena omulonga ngoka tagu tondoka omeya pena omiti.

Ngele tashiya pehala lyoku munina oohi inali pumbwa owala okukala hali silwa oshiho komuntu gumwe ,eyohole ngaa okukala oyendji opo tayi ikwathele miilonga noku ikwathela okukala ya sila oshimpwiyu oohi ndhoka taya munu nadho.

Shetuningila oshipu oshoka omuntu ito limi we nomatemo ngoka kwali haga vulitha aantu pombunda . Aanongononi oya ningi po uushina wokulima hoka omuntu holandelemo owala omaholi eto limi oshilwa oshinene.

Onga omuthigululwakalo gwoshiwambo aantu oyena iikutu mbyoka haya zala. Nakehe omuntu omuwambo owuna oku kala wiina. Ohaya kala yena oombuto momulilo mpoka taya kahungila, opo yapopye oohedhi dhawo.

Omahala moshilongo shetu oge limo ogendji ga yooloka. Opena oma hala hoka kaakuna nande omuti gwa ziza, kuna owala omiti ndhoka kaadhina omafo, ha ku lokwa, ha ku lokwa owala kashona nenge ka ku lokwa nandenande. Okwo ne ombuga. Ombuga omuna iinamwenyo oyindji mbyoka yi hole komahala hoka kapu ya omeya. Kakuna iinamwenyo oyindji.

Aantu oyakongo kehe shoka taamono opo yafale omalusheno pomahala ngika gena oondundu. Okuna omamanya ngele ngoka owega tala ototi pamwe ogafa gaza megulu.

Ushitwe wumwe otawu ku limbililike onge omuntu omunamwenyo oshoka oho kala twipula kusha oshike sha ninga ombogo memanya ,emanya ndoka lyafa owala opo la shitilwa